kuni hodhishshaho kuni hodhishshu ninkeranna dagankera lowo horo aanni noo hodhishshaati konne hodhishsha horoonsire mannu dargunni darga daafurikkinni haranni noo gara laummati konne hodhishsha lowontanni hagiidhoomma.

Kuni mininna biirote uduunnichooti. Kuni mininna biirote uduunnicho mannu miniha mine biironniha biirote bade horoonsi'nanni noo gara laummati lowo geeshsha naadoomma.

daddalo daddaloho yineemmohu manchi beetti heeranno heeshshora heeshshosi woyyeessire minesino amade dagateno ikke heeranno garaati konne daddalo daddale biifino uduunne uddire biifino mine heerara daddalanno daddalooti.

Adawu agaraano. Adawu agaraanooti yineemmori gobbankera lowo horo uyitanni noo adawu agaraanooti. Tenne adawu agaraano hogoommeha ikkoommero ninke mooraanchuno gawajjannonkenka adawu agaraano danchate.

Kuni minenna gallanni mineeti konne minenna gallanni mine biifinse mina hoongiro mannu lubbo aana gudaate iillishanno daafira konne biifisa hunne minnanni mine lae lowo geeshsha giwoomma

Faashine, faashine tini babbaxxino dani faashine heedhaannote giddo mite mite faashinna giwissannote mite mite kayiinni faashinna lowo geeshsha mannaho uddi'nirona baxissannote biiffannote

Faashine faashinetenni babbaxitinno faashina fultanno tenne faashina mite uduunne mulqine fushshinanniti no mite uddi'ne fushshinanniti no tenne giddo ane uddira hoonge ha'nannita tenne giddo ane uddira hoonge ha'nannita lowontanni giwisannoe.

Godo'le, godo'le tinni gobbankera lowo horo lowo dancha coye leellishanote tene giddo budu godo'le la'nuummoha ikkiro sadeqa lekkatenna angate kawaase yinnanire godo'lete widira higge gaamantano, tene godo'le lowo geeshsha naadisanoe

Muro murote yinemoti baatote aana heedhanno kalaqamu haqqeeti kuri haqqe giddo mite intanniti no mite intanikkiti no intanni haqqenni muronni kayinse la'numoro lawishshsaho appile

Tini muronna laalote. tenne muronna laalo kalaqamunni afi'nannite tenne murote yiannita biifinsenna seekkine amandiro baxissnnote lowo geeshsha baxeemma.

Muziiqaho yaa babaxino huuro afirino uduuneeti konne huuro afirino uduunne babaxino basera tuqu xadooshshiwa batiynu manni noowa ama'note mine horoonsira dandineemmo konni muuziiqi giddo dambete kiraarete huuro baxisannoe

Kuni borrote udduunneti. Kuni borrote uduunne duucha borrora duucha afi'niha ikkiro karsinanni borreessinannita laummati tenne borrote uduunninni lowontanni hagiidhoomma.

kuni bunu minenna sagalete mineeti kuni bunu mini yinannihu duuchu manni gamba yee duucha gede ikke agara dandaanno mineeti sagalete mineeti yineemmohu kayinni yanna yannatenni hasiissannosi yannara itanna laoomma daafira lowontanni hagiidhoomma

tini agattote tenne agatto du'namannorichooti tenne agatto agate mite mite agate hasiissanno agatto no mite mite agate hasiissannokki agatto no tenne agate hasiissannokki agatto angannita lae lowo geeshshsha giwisinoe lowo geeshsha dadilloomma.

Muziiqa, muziiqa yineemmohu addi addi uduunichi no, kone muziiqa horonsi'nanniwi Ama'note mineno ikko babbaxino tuqu xaadoshi noowa horonsira dandiinannirichoti

tini afantino gashshaanonna annuwa tini afantino gashshaanonna annuwaho yineemmori ayirradda ikkite ayirinyunni woshshineennansa ayirinyunni coyifhe higganno daafira kuri ayiradda gashshaanonna annuwa lae low geeshsha baxoomma.

Tini baadi xaggaati tini baadi xagga gobbankera ikko manninkera lowo gawajjo abbitanni noo xaggaati tenne xagga mannu maramarrikkinni horonsi'nanni xagga ikkitino daafira gawajjamanni noo gara la'ummati lowonta dadilloomma

Egenshiisha Egenshiishaho yineemohu boodu manni ofolle lowo manni xaqa'mara hasire xawoho fushe ganannorichooti kuni kayinnina daganikke affe xaqa'mite loosu aana hosiissidhe hagiiraame Heesho heedhara danidiitanno kuni egenshiishshi lowontta hagirisiisanno

tini agattote, tini agatto mannu aganni horonsi'ranni no agatto ikkitanna mannu gobbankera hee'ranno heeshshora agate horonsi'rannori giddo ane agattote giddo gaamamannoha waa lowo geeshsha baxisannoe.

Maashinubba maashinubba tini gobbankera lowo horo uyiitanni noo maashineeti manchu bashsho yannara lowo coye angasinni loose daafurannoha maashine kaa'liteenna daafuro lowoha ganto konnira maashine lowonta banxeemmo

Sumuda, sumudu kuni gobbanke badooshe bade xawise kulano ,koni sumudira babbaxitino danni kuu'la noosi konira babbaxitino kuu'la mereero kuu'lu baxxite gede kuu'lu tirono babbaxitinote konira sumuda lowo geeshsha baxisanoe.

Kuni rosoho kuni rosu heeshshonkera ikko dagankera lowo aanni noo rosooti konnira mannu roso rose heeshshosi woyyeessiranni noo gara laummati lowo geeshsha hagiidhumma lowo geeshsha nadoomma

Sagale babbaxitino dani sagale no babbaxitino sagale giddo itate horoonsi'nanni sagallara lawishsha kaynse la'nummoro buddeena, waasaoo la'nummoro lowo geeshsha baxisannoe.

Baattote ofolla dhagge, baattote ofolla hiitto biifano ,mite baatto ilalame baatto aana heedhano, mite kayinni lagaho heedhano ilalame baattoni lagaho heedhano baatto roore horo uyittano, heerateno maayima baxisano

Tini Superimarkeettete mirteeti tini superimarkeettete mirte gobbankera lowo horo uyiitanni afantannno tenne superimarkeettete mirte la"e lowo geeshsha nadoomma lowo geeshsha danchate

Agatto, agatto tini duuchu dani agatto no mite maalanke godda"annoti mite maalinkera hasiissano agatto no, tenne agatto giddo maalinkera hasiissannokki agatto maalanke goda"anno agatto lowonta giwisannoe

Kuni muronna laalote tini muronna laalo lowo horo afidhinote tenne muronna laalo horonsire mannu lowontanni hagirraame heeshsho heerannota la'ummati lowo geeshsha hagiidhoomma

Sagale sagale tini manchi beettira heeranno heeshshora umo ikkite hasiissannote tenne sagale hasiisanno garinni loonse shiqisha hoongiha ikkiro tini sagale amadooshshe ba'uro giwissanno tenne amadooshshe hunnoonni sagale dibaxisanno

tini amma'note amma'no yaa gobbankera addi addi amma'no no mannu gobbasi garinninna heeranno olliinni babbaxitino amma'no amma'nanno tenne babbaxitino ammano amma'nanno ammana ane lowo geeshsha baxisannoe.

Kuni minenna gallanni mineeti kuni minunna gallanni mini biifisa hoongiha ikkiro umo hanafosi biifa hoogiha ikkiro mannu aana adaga abbanno daafira lowo geeshsha mishoommo

Giwirinna yineemmo woyte giwirinnu kuni gobbankera lowo horo aanni noo giwrinna konne giwirinna horoonsi'ne lowo geeshsha dancha heeshsho heera dandiinanni lowo geeshsha ninkera gobbankera injaanno

Elekitirionikise mite mite yannara gudaate iillishshanotta ikkuturo, kayinni Elekitiruonikise manninkera jawa horo uyittanno, tene elekitirionikisete giddo loosatino silkubbanni lowo loworicho loosa dandiinanni, tene elekitirionikise lowontanni baxisano.

Tini supirimaariketete mirte gobbankera ikko dagankera lowo horo uyittani noo supirimaariketeti, tene supirimaariketeni afi'neemmo horo jawa ikkitinotta laummati lowo geeshsha hagiidhoomma.

Kuni ijaaraho kuni ijaari gobbankera lowo geeshsha hala'lanni leellanno mannuno lowo geeshsha ijaaru konninni lowo horaameeyye ikkeyota la"ummati konne ijaara lowo geeshsha naadoomma

Kuni baadi xaggaati tini baadi xagga gobbankera gudaate manninkera gudaate abbitanni noo xaggaati tine maraammarroonnikki xagga horonsiranni noo manna la"ummata lowontanni mishiishie

Kuni safote latishaati konne safote latishaati yinannihu gobbankera lowo horo aanno daafira konne safote latisha la'e konne safote latisha assine hananfoonni gara la'ummati lowo geesha hagiidhoomma

kuni egenshiishshaho egenshiishshu kuni mittunna lamunni ofolline hasaamboonnire daganke affe horaameeyye ikkitara xawoho fushshine gannanni egenshiishshaati konne egeenshiishsha laummati dagankera horo aannota afummati lowonta naadumma.

Odoo, odoo tini mittu manchi hasaawisanna wole ofolte noo daga ee yitanna odeessinanni garaati. tenne odoo odeessine leellewookkiricho xa'minanni gari lowo geeshsha manchu heeshshora hasiisannohanna baxisanno bude ikke baxisannoe.